Vana vadoko votanga chikora vane makore marongomuna zvichiitira kuti hai vakasike kuona kufunda kwakanaka vachiri vadoko kuti pfungwa dzawo dzirodzeke . Izvi zvinoite kuti hai vazhinji vaone kupona kwakanaka nekufunda kwakanaka.

Fundo yepamusoro yooneka nyore pamwechete nefundo yezvemabasa kubudikidza neunyanzvi neruzi nevantu vaneruzivo vakadzidza vari kuite kuti zviro zveshe zviende mberi.

Vana vedu vofunda zveudzamu muzvikora pamberi pamusoro zvichienderana nezvidzidzo zvavo uyezve vofunda zvakaperera ngekuti kuonekwa kwemichini nemarabhoritori akanaka.

Mwana wega wega anosungirirwe kuti aende kuchikora kusvika kufomu yechirongo mumwe achifunda kuti awane kupona kwakanaka azowanankugone kuenderera mberi kana achida uyezve akwanise kutsvake kufunda kwakanaka.

Vana vazhinji voone kufunda kwakanaka nguva dzeshe vechifunda varimuzvikora zvakasiyana siyana vechione mabhuku uyezve nekufunda kune shwiro kurikuoneka mwavari vazhinji vakona varikubudirira muzvidzidzo zvavo .

Kuongororwa kwezvirwere zvakasiyana siyana kwawandudzwa muzvidzidzo zvedu zvepamusoro kubudikidza ngekushandiswa kwemichini yakanaka nekudzidziswa kwakanaka kunobva kuvanthu vaneruziyo rwakadzama.

Vana vadoko nevasharuka votutsire fundo yavo kubudikidza ngekuwanda kwezvikora zvepadera zvinope fundo yepadera yakavandudzwa yakahlamburuka inoite kuti vantu vazhinji vafunde vaendere mberi nefundo yavo.